Niraba n ʒiya ka bipuɣunsi ayi bɛ bi puuni ka yino maa dabi tiŋa ka so mii ʒi bini zuɣu ka lori ŋunbala maa ka ŋun ʒi bini maa zuɣu lori ŋunbala maa ka o ni so sitiri shɛli maa ka di niŋ zaɣ chichɛra

Loori nim n ʒɛya ka dibaayi nyɛ zaɣ ƶiɛhi ka zaɣ ʒiɛhi maa dibaayi maa zaa nyɛ din ʒi tankpaɣu ka bɛ boɣali puuni ka dinbala nim maa mii nyɛ zaɣ dozima

Niraba n biɛni ka bi shab gbubi soobuli nim ʒɛnʒɛ zuɣusaa ka kom do bi sani ka gbambihi gba ʒɛnʒɛ bi sani gbambihi maa shɛŋa nahangbana nyɛla zaɣ vakaɣali ka koma bɛ dinni

Niraba ayi n bɛ duu ka niraba ayi maa puuni ninvuɣu yino pindi ninvuɣu yino ka faan yiliya ka faan maa kafuna maa nyɛ zaɣ inki laasabu ka bi nyaangi ha ka kalanda nim tabiya kalanda yinga maa puuni niraba ayi biɛla dinni kalanda yinga mii ninvuɣu yino ka o bɛ dinni

Kom n doya ka niraba bɛ nimaani ka tankpaɣu doya ka tihi bɛ tankpaɣu maa nyaanga ka jɛrikan nim gba ʒɛya ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ dozim ka mashina gba zaa biɛni

Paɣa n ʒi tahapoŋ ka pili zipiligu ka zaŋ niɛma shɛbi shɛbi di puuni ka biraashi nim gba bɛ ni ni tulaalɛ nim laasabu ka shɛli bɛ o nuuni ka laɣari gba bɛ o nuuni

Niraba n ʒiya ka nanim bɛ bi ni ka bi to katalɛm nanim maa zuɣusaa ka di nahangbaŋ niŋ zaɣ ʒiɛ ʒiɛ n gabi dinni ka bi shab yɛ tana ka shɛli niŋ zaɣ piɛlli piɛlli ka shɛŋa niŋ zaɣ dozima ka bi nyaangi ha ka tihi ʒɛya ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ vakaɣali